Edzo bi eŋu gbogbo aɖewo kple sutɔ eye eŋuwo le eme tsom le emɔ gã aɖe dzi hã dzi amewo hã wo le me tso eye em ame aɖewo hã wotɔ ɖe emɔ to yi ke wo le nu kpɔm eɖewo hã wobe atso eme.

Nyɔnuvi wɔme tɔ̃ aɖe le asi aɖe me eye atikutsetse ƒoxlawo zã. Atikutsetse abe; tadi, tomatosi, kɔɖu, atɔtɔ kple kutu.

Ame gbogbo aɖewo le etsileƒe aɖe eye eɖewo tsatsitre ɖe etɔ me eye eɖewo hã womlɔ anyi ɖe etɔ me. Nyɔnu, ɖeviwo kpakple ŋutsu tsitsiwo katãa wole etɔ me.

Eŋutsuvi woame tɔ̃ ɖe le edɔ wɔm le amiɖeƒe eye wodo kuku ʋɛ̃ ɖe, wodo enu ɖe asi, ɖeka hã ebla wɔtsi, wole dɔ wɔm sesɛ̃e, wolé gakpo gã aɖe ɖe asi.

Xɔme nyakpɔnyakpɔ aɖee ya eye zikpui ɖeka le emia eye ɖeka le nuɖusi me. Akplɔ vi sue ɖe hã le domeza.

Yevu woame andre le edɔwɔƒe, woame etɔ̃ nye nyɔnu eye woame ene nye ŋutsu eye woame ene do kuku eʋi ɖe eye woame etɔ̃ do kuku dzɛ.

Nyɔnu tsitsi woameve kpakple ɖevi ŋutsuvi woametɔ̃ tɔ ɖe emɔ to eye wodzi be woatso eme womegbe la, eŋu woame eve le wo megbe, womegbe la, moto vi ɖe hã le wo ŋgɔ tso eye wohã wodzi be woatso eme le mɔga me

Ŋutsuxo tsitsi bɔbɔ kpakple ɖevi woame adre. Ɖeviawo woame etɔ̃ enɔ anyi eye woame ene le atsitre. Nyɔnu tsitsia ɖeka hã le ŋutsua megbe ɖaa eye wole kaɖi ŋutidɔ wɔm.

Ŋutsuvi ade ɖe le exɔ aɖe tame, ye ne ŋdɔ ŋu la, edzo alo ate ŋu ava aƒea me, edɔ yi ke wɔm wo lea, dzɔdzɔme nuyanyae yevuwo kɔ vea

Abladzo toto, watsɛ, sabola vi aɖe, mɔli tadi koklozi, kple amakpa vivi aɖewo le exa ɖe yi ken a be nuɖuɖua nyakpɔ.

nyɔŋu tsitsi ɖeka kple ŋutsu tsitsi ɖeka kpakple ɖevi woametɔ̃ le abɔme eye wóle dɔwɔm edzi le wó dzɔm nyɔŋua ɖeka kple ɖeviwo le atsikutsetsi ɖe asi

Ŋutsu ɖeka kpakple nyɔnuwo woame eve le dɔ wɔm le atikutsetse agble me eye atikutsetseawo tse kpakple amakpa gbagbagba. Nyɔnua ɖeka le nu kom eye ŋutsu kpakple nyɔnua ɖeka hã wo bɔbɔ le dɔ wɔm ŋutsu.

Amewo le ameɖibɔme eye ameaɖewo le atsitre nu, 'm'aɖewo hã nɔ anyi. Ame ɖeka dze klo le ame ɖeka yike wonɔ anyi wo ŋgɔ eye amekukuɖaka ele emegbe. Nyɔnu ɖe hã ta atsitre le egbɔ.

Nyɔnufɔkpa nyakpɔnyakpɔ aɖewo le ɖoɖoƒe eye woƒe kɔ wole kɔla vovovowo me, wonya kpɔ eye wowɔwo Afrika ƒe kɔla ɖewo me.